Noba la kyԑnԑ a yԑre baagere, a pԑgele boŋganne, ka teere be a zie ka mõõre meŋ bebe ka yire are tͻͻre lԑ.

Dɔba bata la are ka ba yɛremɛ yitaa, a toore boma ba nu poɔ. Ka ba vɔgle zupilee ka a yitaa. Dɔɔ kaŋa naŋ are ba peɛle a noba bayi na toŋ la nɔɔtesɔɔlɔ.

lɔɛɛ yaga la biŋ. Ka te teɛ kaŋ are a be. Ka sããbɔɔte be sansɔgleŋ, ka noba are sokpoŋ zu, ka ba pente nugɔɔ seŋ bonzeɛ yiri kaŋa naŋ are a be.

Biiri banaare la be kõͻ noͻreŋ a ͻnnͻ kõͻ. Kaŋa dͻͻ la kyԑ ͻnnͻ a kõͻ ka kaŋa na soba naŋ su kparoŋ koo wa nyԑ dͻre a ͻnnͻ kõͻ ne orͻba pelaa.

Lɔɛ kãã emmo zie la, ka pɔgeba mine bayi ne bibiiri bata pɛgle ba baagere, ka a bibiiri bayi su kparepeɛle, a seɛ kurisɔglɔ, a tuŋ nɔɔteɛ, kyɛ ka a teŋɛ waa velaa peleŋ peleŋ lɛ.

Dɔɔ kaŋa dɔɔɛ la, ka bie kaŋa are kɔg o a taa eŋkpoŋkpoli, o ba su kparoo, a taa gbɛkpala. Ba bata meŋ zeŋ ka pɔɔbɔ mine bayi are o puoriŋ ane dɔɔ.

Kuunii daga la biŋ, ka dɔɔ kaŋa gbi noba mine naŋ zeŋ dakogo zuŋ niŋe soŋɔ a su bonsɔglɔ. A noba kpoŋ zie zaa su la bonsɔglɔ, ka ba mine vɔgele kpawoore.

Nobɔ banuu la zeŋ, a zeŋ kɔge folaware. Ka a mine puuri e zeere, ka a mine e dɔrre, ka a mine waa vaolɛnte. Ka ba eŋ a mine larɛɛ poɔ kyɛ eŋ a mine a teŋɛŋ.

Nobɔ bata la are, pɔgebɔ waa bayi, ka dɔɔ waa boŋyeni. A pɔge kaŋa naŋ be a noba bama bata sonsogleŋ tuŋ la nɔɔtesɔɔlɔ, a kyɛ leŋ o zukɔɔloŋ.

Bondirii la biŋ, a eŋ pileti poɔ, ka ba eŋ gyɛlee, koo e pelaa, a eŋ zama, a eŋ mui, ane vaare, kaa yi tev.

Pͻge kaŋa arԑԑ la ka teebole biŋ o niŋe sogͻ, ka fooni biŋ o nugͻͻ sԑŋ, ka pileti biŋ o nu doloŋ sԑŋ tͻͻre. ka filaaware be o puoriŋ.